Isikolo seVuka uZenzele esemfundo yaphansi sakhelwe phansi kwentaba. Ungama ngaphansi kwaso ukhangele empumalanga wena usentshonalanga uyasibona lesisikolo kanye lentaba. Sihle kakhulu ngoba phandle kuleloni eluhlaza tshoko.

Isikolo sevukani primary esikogodlwayo sidinga uncedo lwamakhompuyutha ngoba ababalisi bathi bafundisa izifundi ngokudweba ikhompuyutha ephepheni ngakhoke balesifiso sokuthi bengathola bengathola lawo makhompuyutha bafundise abafundi ukuze bebekwazi ukusebenzisa lowo mtshina.

Kusekwesikolo eSezenzele sona esemfundo yaphezulu bahambe kweyinye inkampani nahla lapha ade besiya tshengisa khona umtshina abawulungisileyo lo okulungisa izibane zokukhanyisa endlini. Abenkampani leyo bathabe kakhulu bebona abantu abancane besenza umsebenzi omkhulu kangaka.

Isikolo esitsha esiyakhiweyo esigabeni sihle njalo sikhulu kakhulu. Silamakilasi angamatshumi ayisithupha. Kulababalisi abafika amatshumi amathathu kuthi kulezifundi zifika amakhulu amathathu.